Ame aɖewo gbadagbawo kple asrafowo tɔ ɖe ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo yiwo ke nɔ anyi gbɔ, ŋutsua ɖeka le nane xɔm le gbadagba ɖeka si eye ame aɖe hã nɔ anyi lé ga ɖe asi, nuŋlɔti le wo gbɔ le kplɔ dzi.

Ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo nɔ anyi. Wo le abe ame ade ene eye wo le nya aɖewo ɖɔmu kpɔ. Nyɔnua ɖek le nu ƒom eye wokɔ gaŋkui ɖɔ, kɔ asi wɔme eve yid zi abe ele nya aɖe gblɔm na wo ene.

Ŋutsuwo ame eve aɖe le mɔ gã aɖe yike nye dzokeke tutum kɔ le ʋu gã aɖe me dem le woƒe megbea xɔ dzeani aɖe le teƒe ma eye gbewo ha li

Emɔ̃ɖaŋuwɔla woame tɔ̃ aɖewo le exɔ aɖe me eye wole mɔ̃ɖaŋu wɔm. Ŋutsu ɖeka le nane kpɔm le nyɔnua ƒemɔ̃dzi eye woame tɔ̃a katã wokɔ nane tsyɔ to hele nuwo sem.

Ameha gã aɖe le mɔto le ŋutsu aɖewo yi ke nɔ anyi ɖe sɔwo dzi kpɔm, eŋuwo le teƒe yi ke ameawo le atiwo hã woli, ŋutsuawo yi ke le emɔwo dom la le emɔdodo dzi.

Xɔ aɖe yiwo ke wotu nogo kple ebe eye amewo nɔ anyi ɖe xɔa geɖewo nu. Ɖewo dzra ɖo eye wokɔ lã kuku ɖɔ eye eɖewo kɔ dzonuwo kɔ de woƒe kɔ wòme eye wokɔ enu ɣi aɖe kɔ kpla wòa fɔ wò.